Awa pe namoni mituka mibale ememi batu eza neti eza batu ya lisanga moko.

Buku ya mwana kelasi ya 6eme. Buku na lopoto babengi l'atelier du language.

Awa namoni balakisi biso buku, na likolo ya buku yango bakomi bongo eza lisapo ya ndeke

Awa namoni mwana-mwasi moko alakisi biso lokolo na ye alati mwa lipapa ya kitoko alati pe singa na lokolo.

e awa namoni balakisi biso bambuma oyo ya manga e namoni eza bamanga moko oyo eteli batia yango likolo ya lititi

Oyo ezali eloko ezaka na kati ya motuka oyo babombaka mai na kati.

Eye awa namoni balakisi biso lisusu mwa plakete ya kisi namoni batie yango likolo ya mesa kasi nayebi te soki eza kisi oyo ya bokono nini.

Awa namoni eza na bato oyo baza na kati ya kilase namoni eza Bana mibale pe n'a basi bavandi bazo sale eloko te.

Eh awa na moni mwa lupango moko ya molayi na kati eza na ndako, namoni pe mwa bendela nayebi te soki eza bendela ya mboka nini.

Awa namoni eza bana basi oyo bafandi esika moko, namoni mwana moke oyo bazosalela ye mbotama elamu.

Awa namoni eza na kati ya lopango , liboso ya ndaku songolo eza lokola bazo Tonga nanu ndaku yango

Awa namoni eza mutu moko asimbi choux na maboko namoni baso kata yango emonani balingi balamba yango.

Awa namoni eza na bana mike ebele oyo batelemi pembeni ya ndako. Oyo eza na batake ya mai likolo namoni bazosukola eza pe na motu mokolo moko oyo atelemi pembeni na bango.

Eh awa na moni mwana mwasi ya moindu. akangi miso ba kangi ye pe suki kitoko makasi.

E awa namoni toza na kati ya ndako e awa namoni balakisi biso ba mwa buku moko ya mike mike batie yango esika moko namoni eza ba buku oyo ezalaka na eloko ba bengi yango na monoko ya lopoto facture oyo bapesaka motu soki awuti kosomba biloko.

Awa na moni lisusu bato ebelo basangani batelemi esika moko balingi bakangisa foto na moni eza na mwana mwasi moko yasimbi mandalala na maboko ebalati pe babilamba ya bazuzi.

Eh Awa namoni eza ba tata mikolo ba telemi Esika n'a ndako libido n'a Bango eza ba ordinateur

Awa na moni ndaku moko ya monene, eza neti eza kelasi, na bato ébélé, baza liboso n'ango .

Awa namoni mwana moke oyo ya mobali atelemi na nsima na ye nazomona mwa mutuka moko e namoni mwana yango alati mwa kitoko.

Awa namoni balakisi biso bamilanga ebele oyo ya masanga liboso namoni bantimwa elamba na mwa ekoti oyo eza na logo ya masanga wana namoni eza neti baza na promotio ya masanga oyo.

ey awa na moni toza liboso ya stade moko ya monene makasi na moni eza na bato mibale oyo bazoleka na liboso ya stade yango na pembeni na moni mpe eza na bamwa matiti

e awa namoni eza esika oyo batieba bilokoya kolia ya bete na ndenge namoni eza na banyama ya soso eza na bambisi na bambala oyo bakati mike mike ya kokalinga na baloso salesi bato balingi balia

Awa nazomona eza biloko ya kolya, eza neti eza mbinzo oyo bakalingi bakangi yango kitoko.

Awa namoni balakisi biso bakiti akekele mibale oyo likolo bakangi yango na maputa.

Eh awa namoni ba lakisi biso lisusu mwa buku moko oyo eza na lisitwale ya bato oyo ya kala, bato oyo ba zalaka liboso biso tozala.

Awa namoni balakisi biso mwa bendele de namoni eza bendele oyo ezanabalangi mibale namoni eza nalangi yapembe nalangi ya Rouge

Eya namoni toza na kati ya zamba monene namoni mutu moko azokende na kati ya zamba amemisaki na mokongo asimbi pe ekoti na ye na maboko.

Awa namoni balakisi biso motuka moko ya munene, ezali bongo mituka oyo ememaka mafuta ya mituka

Awa na moni eza na zando, esika oyo bazo tekisa makemba.

Awa namoni balakisi biso mwa sapato moko ya sika, ezali bongo sapato ya bana ya mike ya mibali

Awa na moni balakisi biso mwa elamba moko oyo bagumbi bien batie ngo na sachet eza nanu ya sika.

Awa eza na ndako esika oyo balambelaka.

ea na moni esika oyo eza na matiti ebele na bandako mibale na mosika

Pe awa namoni toza liboso ya ndako moko ya kitoko makasi ya pembe, namoni ndako yango eza polele kasi motu moko te aza na kati.

Awanamoni balakisi biso mwa lopango moko ya kitoko makasi namoni eza na basinga likolo na kati ya lopango na moni eza na mwa ndako moko ya monene makasi ya molai.

Awa namoni balakisi biso esika ya kitoko makasi namoni eza na bakiti ebele eza esika oyo batekisaka bamasanga ya komela.

Eya namoni, balakisi biso esika moko ya kitoko. Namoni eza na pembeni ya ebale. E namoni, eza esika oyo batekisaka biloko ya kolia na biloko ya komela.

Eawa namoni balakisi biso lopango moko ya kala na moni eza pe na ba matiti ebele oyo eboti kaka pene ya lopango yango.

Awa namoni eza biloko yakolya balambeli biso nyama ya kitoko na pilipili nakati.

Awa namoni balakisi biso na kati ya cimetere e namoni pembene ya cimetere yango pe eza na bamatiti ebele neti eza cimetiere moko ya kala.

Awa namoni balakisi biso mwana-mwasi moko ya kitoko pe namoni alati singa na kingo kasi elongi na ye ezomonana te.

E na moni awa balakisi biso ba singa ya kingo ba singa ya loboko ya bana-basi.

Awa na moni eza na bana ébélé oyo ya kelasi , eza na bana mibali na bana basi ba telemi esika moko na kati ya ndak. Eza pe na tata mukolo moko ya mundele na mosusu ya moyindo, bana nyonso ba simbi ba certificats na maboko .

awa namoni eza esika oyo bazotekisa babiloko ya kolia oyo bakangaka na bakopo na bakarton na basache ara eza esika oyo babengaka na monoko ya lopoto supermarché

eawa namoni balakisi bisoka mwa lokolo ya sapato na moni eza sapato oyo ya bana mike ya basi batiango na se na kati ya ndako

Awa namoni mwa molangi moko ya moke eza na mafuta ya kopakola.

Ewa na moni motuka moko ya monene ezoleka na nzela eza neti eza motuka ya ba mbila.

Awa, namoni toza na kati ya terrain ya baskete. Namoni eza na mwana mobali moko oyo atelemi ye moko. Na nsima na ye namoni eza na bato ebele oyo batelemi esika moko.

Awa namoni toza liboso ya kilasi moko ya monene oyo eza na terrain moko ya monene oyo etondi zelo namoni eza na bana mibale oyo bazobeta bale na terrain yango.

Awa namoni balakisi biso ekulusu moko ya pembe oyo eza liboso ya ndako namoni eza na ndako ya kala sima ya ekulusu yango na ba matiti ebele etondi liboso ya ndako yango.

e awa namoni balakisi biso mwa kiti moko ya kitoko makasi e namoni awa eza esika babongisaka bakiti na kotekisa yango

awa namoni eza na bana mike ya mibali oyo bafandi na se namoni pe eza na mama moko oyo azomelisa mwana libele na nsima na bango nazomona bamatiti ebele

Ee awa namoni bana mike ya mibali mibale baza na kelasi moko azokoma na tablo.

Ee awa namoni balakisi biso mwa mesa moko oyo ba tongi na mwa nzete ya monene makasi e namoni liboso eza na mwa piscine pembeni pe namoni eza na mwa mutuka oyo etelemi pembeni ya matiti.

Eh awa na moni eza na bana mibali oyo ba telemi esika moko na mosusu afandi, na moni awa baza na kati ya salle ya sport oyo ya ko tombola mabende.

Eya na moni mwa mutuka moko ya monene ememaka bato ebele. Bato basi bakoti na kati elingi ekende.

Awa namoni balakisi biso tata moko oyo atelemi liboso na ye eza na ba microphone mibale namoni sima naye basi mibale na mibali mibale oyo baza naye.

E awa eza esika oyo babetelaka loseba na ndako ya nzambe.

Awa pe na moni eza esika oyo bazotekisa ba mapapa ya bana-basi.

Eh na moni awa toza na kati ya ndako, ba lakisi biso mwa kiti moko ya kitoko makasi na mesa nango ya kitoko.

Na moni awa balakisi biso elamba oyo balataka ntango bake kobeta bale.

Ee awa namoni toza liboso ya ndako moko ya monene ya molai ya kitoko ee namoni liboso ya ndako yango eza na bato ebele oyo batelemi wana eza na bato miindu na ba mindele namoni eza na mboka oyo ya poto.

Eh awa na moni ba lakisi biso elembo oyo ya gucci. Eza elembo oyo batiaka na bilamba, batiaka na ba sapatu, na ba saki, na ba ceinture, na biloko ebele ya kolata.

Awa namoni balakisi biso lisusu buku na moni eza buku oyo eza na lisolo ya libata oyo asimbi telekomande na ye na maboko.

Awa namoni eza na bana mibale oyo batelemi na kati ya terrain enamoni moko alati elamba te likolo batelemi esika moko bazokangisa foto eza neti balingi babeta bale.

awa na moni mwana mwasi ya kitoko akangi suki pe kitoko makasi

Eh awa namoni eza na bamilangi mibale oye bati likolo ya mesa liboso ya televizio namoni na kati ya milangi eza na eleko ya komela eza neti bato bafandi bazotala match.

Bato ba fandi esika moko na dako bazo landa mateya ya molakisi. Bazali na computer liboso na bango.

Eee awa namoni balakisibiso ndeke moko oyo afandaka mingi mingi pembeni yamayi ezandeke moko oyo azalaka na makolo milayi eee akendaka azoluka mbisi nakati yamayi

Awa na moni eza na bana basi mine oyo batelemi na ndaku ya kitoko na moni bango nyonso balati ndenge moko eza neti basalaka esika moko na moni na nsima na bango eza na bamwa fenetre ya kitoko makasi.

Eya namoni toza liboso ya ndako moko ya monene ya molayi na ba nzete pembeni namoni ndako yango eza kelasi ya bato mikolo

Awa navmoni ba lakisi biso ba sapatu oyo ya ko fungwama ya molayi oyo ya bana basi na moni eza nanu ya sika ba tia yango na se na kati ya ndaku .

Ee na moni awa ba lakisi biso oyo ebale moko ya monene makasi na pembeni eza na ba matiti.

Awa namoni tozali na kati ya ndaku moko ya munene, namoni batu batelemi

Awa na moni balakisi biso mwa eleko moko boye na moni eza eleko oyo batongi na maputa namoni na katikati bati eleko oyo babengi na monoko ya lopoto miroire.

Awa namoni bato ebele baza na libulu ba misusu batelemi likolo namoni pe eza na ndako moko ebukanaki eza neti mbulu enokaki ebele.

Awa namoni balakisi biso bana-kilasi ebele oyo bafandi esika moko, namoni eza na bana-basi na bana mibali namoni bafandi liboso ya bakilasi na bango. Nakilasi likolo namoni eza na bana misusu oyo batelemi wana.

Eee awa eza nabana basi oyo baza nakati ya terré bazobeta ndembo ya maboko nabamisusu bafandi pembeni bazotala

Eh awa namoni toza na kati ya stade oyo ya monene, namoni awa eza na bana mibali oyo bazo beta bale na terrain na nsima na bango pe namoni eza na moto oyo afandi azo tala bango.

Eh awa pe namoni balakisi biso mwa lokolo ya sapato namoni eza lokolo ya sapato oyo ya bana mibali.

Eeee awa namoni balakisibiso mua taaba moko oyo atelemi ee namoni atelemi na ndakomoko yamukeee ee napembeni pe ezana ndako mususu ezayamanzanza

Eh awa namoni ba lakisi biso basi oyo ba lati ndenge moko ba bilamba ya maputa, ba kangi pe elamba mosusu ya pembe na loketo bazo bina. Pembeni na moni eza na bato ebele oyo bafandi bazo tala bango, eza na pe na mindele.

Eee awa namoni balakisibiso elili ya mwana mobali oyo asimbi verre yamasanga na maboko afandi na mwana mwasi oyo pe aza na verre yamasanga na maboko

Awa na moni eza na bato oyo bazobeta lindanda na moni awa eza na mwasi moko oyo asimbi microfone na maboko namoni eza neti azoyemba bakangi ye pe mwa suki moko ya kitoko.

peya wanamoni toza lisusu na balabala namoni eza na bamituka oyo ezoleka namoni pe mituka moko etelemi pembeni ya balabala na mosika kuna nazomona bandako moko ya molai ya kitoko makasi

Awa namoni toza pembeni ya ndako moko ya kala liboso nango na moni eza na balabala ya mabele .

Awa namoni bazolakisa biso bendela, nayebite sokî bendela oyo eza yamboka Nini.

Awa pe na moni toza na ndako . Na moni ka mwa kiti moko ya kitoko oyo ba tongi na maputa .

Awa namoni balakisi biso biloko ya kolata namoni eza na elamba moko nalikolo oyo yapembe namoni eza pantalon moko oyo ya mwindu na ba sapato pembeni batiye yango likolo ya mesa na kati ya ndako.

Awa na moni balakisi biso esika oyo balingi batonga mwa ndako, baza nano na ebandeli na pembeni na moni pe eza na bandako ebele na banzete ebele.

Eh awa namoni balakisi biso basapatu moko oyo ya kofungwama e namoni eza sapatu oyo ya bana mike ya mibali e namoni batia yango na se na kati ya ndako.

Awa namoni balakisi biso bambuma oyo ya ndenge na ndenge, na moni eza na ba pomme, eza na ba orange na bambuma mosusu.

Awa na moni balakisi biso bacmwa nzanza moko ya sika eza neti eza esika oyo batekisaka ma nzanza.

Awa wanamoni mwasi mokolo na mwasi mosusu batelemi balati biloko ya mboka.

Namoni na balabala na ba ndako minene minene, na station esika ba tekaka ba essences ya kotiya na mutuka.

Awa namoni toza na balala ,eza ma mutuka moko ya monene oyo etelemi pembeni ya balala namoni pe na mwasi atelemi na balala wa eza neti alingi akatisa namusika pe eza ba mituka mususu pe na banzete milayi.

Eza ebale ya munene na batu mibale baza na kati ya bwato bazo kende.

awa na moni eza na batata ebele na bamama oyo batelemi esika moko eza na batata oo ya mibele na batata oyo ya miindu e namoni pe eza na bato baza liboso na bango bazozwa bango bilili

Eya namoni pe toza na balabala moko ya monene enamoni eza na ba mituka oyo ezoleka eza pe na ba mituka mosusu oyo etelemi pembeni ya balabala enamoni pe eza na ba mwa ndako moko ya milayi makasi.

Awa na moni balakisi biso mwa sapatu moko ya ko nzuluka na moni eza sapatu ya bana mibali ebatie yango na se na kati ya ndako.

Awa namoni balakisi bisumwa ndako moko ya kitoko ya monene makasi e namoni liboso yango eza na bato batelemi pembeni pe eza na ba matiti ebele.

Eawa namoni lisusu toza liboso ya stade moko ya monene enamoni eza na motu moko oyo azoleka liboso ya stade pembeni namoni mpe eza na mwa ndako na ba mwa matiti pembeni.

Ee awa namoni eza nakati yandaku eee namoni eza batoyo bafandi namesa bazoliya namoni bazape nabamilangi ya masanga bazomela

Awa na moni balakisi biso mwana mobali moko oyo afandi na ndako oyo bakataka suki e namoni azolakisa biso neti bauti kokata ye suki kitoko.

Namoni awa toza na balabala, esika mituka ezo leka na batu bazo tekisa biloko awa na balabala

Awa namoni ,toza liboso ya ndaku ya nzambe

Awa na moni toza na balabala na moni eza na mutuka moko oyo e memaka bato ebele e telemi esika moko na moni bato ba tondi pe pembeni ya mutuka yango eza neti ba lingi ba kota na kati .

Awa namoni balakisi biso soldat oyo ya mwasi namoni aza na munduki naye na maboko atelemi liboso ya ndako moko boye ya munene makasi namoni pe mutuka eza pembeni.

Awa na moni balakisi biso bamatiti oyo ya nzete ya pondu na moni eza neti eza bilanga oyo ya nzete ya pondu.

Na moni awa pene eza na zando, esika oyo bazotekisa basapato ya sika ya bana-basi.

Awa na moni toza liboso ya lopango moko ya kitoko oyo eza na ndako na kati na moni na sima na ndako eza pe na ndako mosusu oyo bazotonga nano basilisi te.

Awa na moni ba lakisi biso esika oyo bazo tekisa ba robe oyo ya bana basi, oyo ba tongi yango na maputa.

Awa namoni mutu azo lakisa biso mwa Kopo moko ya kitoko ya mbele.

Eh awa na moni eza esika oyo bato baza ebele ba fandi, eza na mibali na basi eza neti bazo solola eloko moko boye.

Nde ,awa namoni toza na kati ya terrain namoni eza na bana mibali oyo bazobeta ndembo ya maboko na bato mosusu bafandi pembeni bazotala bango.

Awa namoni toza liboso ya ebale moko ya monene pe eza na ba bwato ezo leka na ebale na pembeni eza na ba matiti ebele pe na lopango ya mabende .

awa namoni toza na kati ya ndaku moko ya monene e namoni eza ndaku moko ya kitoko makasi eza pe na bamwa kiti ya kitoko na mesa na yango

Ea. Namoni balakisi biso lopango moko oyo ya kala e namoni eza na bana misato oyo bauti kilasi bazoleka na balabala oyo eza liboso ya lopango yango namoni eza pe na bapancadre oyo eza na makambo ya mtn

Awa namoni eza na mwasi moko oyo atelemi na mibali mibale namoni baza liboso ya ndako moko ya kitoko e mwana-mobali moko asimbi babuku ebele na maboko.

Ee awa na moni ba lakisi biso ba bafe oyo batiaka na ndako pona koyoka misike na moni eza nano ya sika.

Awa namoni toza na balabala ya mabele pembeni koza lopango ya manzanza na matiti pembeni na ba nzete namoni ndako ya munene pe molayi batu pe bazoleka.

Awa namoni balakisi biso mwa nzete ya manga namoni esi eboti pe bamanga kasi eza nanu ya mobeso.

oyo ezali ya koboma mwinda to kopelisa mwinda nde mosalana yango na ndako

Awa namoni na mosika mokonzi ya mboka congo brasa na mwasi na ye batelemi na tapi roug namoni pembeni pene eza na bapapa misusu ebele oyo baza pembeni na ye.

Eya namoni mwa molangi moko ya moke eza neti eza na kisi na kati nayebi te soki eza kisi ya nini.

Eh awa pe namoni toza na balabala e na pembeni namoni eza na bandako ebele namoni eza pe na tata moko oyo azoleka amemi mwasaki na ye na mokongo.

Awa namoni tata moko boye, azoleka na balabala ye moko

E awa na moni eza esika oyo bazotekisa na bamafuta ya kopakola na suki na baputulu ya kopakola na nzoto ya bana mike

Awa namoni balakisi biso lisusu moi plakete ya kisi batiyango likolo ya mesa kasi nayebi te soki eza kisi ya nini.

Awa namoni balakisi biso singa ya kingo namoni eza singa ya kingo ya Bana basi batiye yango ekolo ya mur ya ndako.

Awa namoni balakisi biso mwa buku namoni eza buku oyo eza na lisitwale na monoko ya lopoto dessin animé oyo ya ko sepelisa bana mike.

Awa na moni toza liboso ya lopango moko ya kitoko. Na kati ya lopango namoni eza na mwa ndako namoni eza na ba nzete ya mbila, na kati na banzete mosusu pembeni.

Awa na moni toza liboso ya lopango moko ya kitoko na moni pe bato mibale bazo leka liboso ya lopango yango .

Awa namoni pe bazali kolakisa biso kisi ya kimondele, ezali bongo kisi ya ba nioka ya libumu

Ee awa namoni ba lakisi biso ba biki mibale, namoni eza ba bike bleu namoni batie yango esika moko.

Oyo eza manzanza bazwaka yango batongi yango ekomi kopo ya komelela masanga bokoko.

Awa namoni eza naba tata oyo bafandi bango nionso na ndaku, pe namoni béndélé moko sima na bango

Awa namoni toza na kati ya elanga ya masango eza bamasango oyo ekoli nano te

Awa namoni eza esika oyo bazo tekisa ba sapato ya bana basi na ba saki.

awa namoni balakisi biso bana mibali ebele oyo bafandi na kati ya stade namoni eza neti bazotala bato oyo bazobeta ndembo ya makolo namoni eza na bangonga ya moi

Eawa namoni eza na motuka moko ya monene oyo ememi ba sac ebele namoni eza na bato oyo bafandi mpe likolo ya ba sac yango eza na mama moko pe atelemi na se.

Awa namoni mutuka oyo yamunene oyo ememaka batu ebele

E awa namoni balakisi biso bana mibale misato oyo bafukami mosusu afandi namoni basimbi na maboko mwana moke ya mwasi namoni bafandi liboso ya ndako.

Awa namoni toza liboso ya ndako moko ya kitoko ya monene. eza na lopango ya mabende namoni na kati pe eza na ba nzete ya mbila.

A wana moni toza liboso ya ndako moko ya kitoko makasi ya molai amoni eza na mwa lopango ya mabende emeni pe na moni eza na bamwa matiti liboson yango eza na bendele na bato mibale baza liboso ya ndako yango

Awa namoni ba ndeke mibale bakokani makasi baza na langi ya kitoko.

Awa na moni mwana-soso moko ya pembe afandi esika moko pembeni ya matiti ebele.

Awa namoni eza na mbeba ya monene oyo esalamaki mituka mibale etutani

Awa namoni balakisi biso bana mike ya mibali bafukami na balabala

Awa na moni ba lakisi biso mwa mpuku moko ya monene, na moni eza mpuku oyo ya zamba oyo e fandaka na se ya mabele .

Awa namoni lisusu balakisi biso carton moko ya pembe namoni eza carton , oyo eza na kisi na kati namoni eza kisi oyo ya bokono oyo babengaka malaria kasi ya bana mike.

Eh awa na moni mwa kopo moko boye na kati eza na mafuta oya talo.

Eawa na moni balakisi biso elembo oyo ya tik tok enayebi ke bato nyonso oyo bayebi yango.

Awa namoni toza na kati ya ndako namoni eza na mama moko oyo afandi azokoma pembeni na ye eza na mobali ya moindo oyo atelemi aza pe na mobali mosusu ya mondele yl afandi na ye pembeni, baza ba konzi ya politiki.

Eh awa na moni ba lakisi biso mwa kiti moko ya kitoko makasi, na moni eza kiti oyo ba tongi na maputa, esika oyo ya ko fandela , eh na moni eza na kati ya ndako moko ya kitoko .

Ee awa namoni balakisibiso elembo oyo ya porche eza elembo oyo batiyaka naba mituka naba moto oyo ya porche

Awa, na moni balakisi biso ndako moko oyo bazotonga, nano basilisi yango te. Pembeni, namoni pe eza na bandako mosusu ebele. Namoni eza na bangonga ya pokwa.

Awa namoni balakisi biso mwa makaku oyo atelemi, namoni liboso na ye eza na mwa mutu mosusu oyo atelemi eza neti eza bato oyo bakengelaka zamba.

Eh Awa ! namoni toza liboso ya lopango moko! na moni eza esika oyo basoda bafanda ka .

E awa na moni toza na kati ya ndako moko ya kitoko makasi oyo eza na langi ya pembe na moni ba lakisi biso awa mwa armoire moko ya kitoko oyo likolo ba tongi na maputa.

Ee awa namoni ba lakisi biso mwa motuka moko ya kitoko ya sika ya moindu oyo etelemi pembeni ya ndako moko ya kala na bala bala.

Awa namoni toza na kati ya kelasi ya bana, kelasi yango tomoni bana basi pe mibali

Awa namoni mwana-mwasi moko oyo afandi ye moko pembeni ya ndako. Namoni azolakisa biso ndenge bakangi esuki ya kitoko makasi.

Namoni awa pe eza kaka na balabala oyo eza pembeni ya ba ndako namoni eza balabala ya mabele ba mituka ebele ezoleka na nsima pe namoni eza na ba nzete ebele.

Ehh ñamoni eaa batu ebele nafandi n'a ndaku n'a libido n'a Bango ñamoni mesa Moko ya muñene NABA micro phone bazo solola

E awa namoni balakisi biso mwa ndako moko ya kitoko namoni na mire yango eza na babiligi oyo badesine na mire namoni eza na mibali mibale po balati kitoko na motuka moko oyo etelemi pembeni.

Awa namoni balakisi biso mwana-mwasi moko ya pembe. Ya kitoko pe namoni aza esika oyo babongisaka suki azolakisa biso ndenge ba uti kosala ye suki moko ya kitoko.

Awa pena moni oyo bazolakisa biso eza kisi ndenge monani eza kisi ya kotia na litoi.

Be awa namoni eza na zamba, namoni ba ntaba mibale ya zamba bazo mela mayi.

Awa namoni eza na mwana-mwasi moko oyo atelemi namoni na nsima na ye eza na banzete ebele. Namoni alati mwa elamba na ye ya maputa bakangi ye pe suki kitoko.

Eawa namoni toza liboso ya ndako moko namoni liboso nango ba mituka ebele etelemi na bato ebele batelemi liboso nango.

Namoni awa balakisi biso mwa soso moko oyo batumbi kitoko makasi namoni eza pe na bamwasitro pembeni batiango likolo ya mesa.

Awa namoni eza pembeni ya balabala bato bazobimisa busoto na tinel na bamituki etelemi pembeni.

Eh awa namoni bao lakisa biso stade oyo eza stade na kati sikoyo bato baza te, stade eza polele.

Awa na moni eza na bana mibale ebele oyo bafandi na kati ya kilasi, bamisusu bazokoma bamisusu batelemi eza neti basilisi kotanga.

Ee awa namoni eza na bato ebele oyo batelemi esika moko bazo kangisa foto ee na moni eza bana mibali eza bato oyo ba salaka spore oyo ba bengi na monoko ya lopoto karate.

Awa na moni toza esika oyo ba mituka e telemaka oyo e wuti mosika, na moni bato bazo bima na mutuka yango .

Awa namoni balakisi biso masuwa, etelemi esika moko, pe tomoni mutu moko atelemi na ba matiti ébélé pembeni

Awa na moni ba konzi ya mboka mibale ba kutani , mokonzi ya mboka Congo kinshasa na mokonzi ya mboka Congo Brazzaville.

Aya namoni ba lakisi biso ba milangi ebele oyo ekokani namoni eza ba milangi oyo eza na mafuta ya bana basi ya kopakola na nzoto.

Eh awa namoni toza na kati ya ndako moko ya monene namoni eza na bato oyo bafandi liboso na bango eza na mwa mesa moko ya monene makasi namoni bango nyonso baza na babuku liboso na bango bazotanga.

Awa moni eza bamatiti oyo eboti pene ya libende oyo pembeni ya balabala.

Awa na moni balakisi biso elembo oyo ya Mazda eza elembo oyo batiaka na ba mituka oyo ebimi na izine ya mazda.

Pe awa na moni eza na bana a kilasi oyo bafandi na kati ya kilasi bazotanga pe awa namoni eza na mwana mwasi moko ya moke oyo azo lakisa na buku na ye ndenge akomi 8iti.

Ehh awa namoni ba lakisi biso ndako moko ya kitoko, namoni liboso ya ndako eza na ba matiti ebele oyo ha kitoko eza pe na mwa ekeko moko ya tata moko ya pembe.

Awa namoni pe balakisi biso lisusu kisi nayebi te soki eza kisi ya nini.

Awa namoni balakisi biso babiloko ya kolia .Na moni eza bambala oyo bakati mikemike bakalingi na mwalipa oyo eza na nyama na kati oyo babengaka na monoko ya lopoto hamburgare.

Awa namoni balakisi biso kamwa étagere moko ya kitoko ya sika namoni eza neti boye bauti kobongisa yango bati yango pembeni ya ndako eza neti bazotekisa yango

Awa, namoni balakisi biso nzete oyo ya avoka. Na moni pe esi eboti ba avoka minene minene. Na pembeni pe, namoni eza na ba mwa matiti mosusu.

Awa na moni balakisi biso esika oyo bazobokola ba lapins na basoso namoni, eza na ba lapins ebele eza awa ezolia matiti.

Awa na moni toza na kati ya zamba moko ya monene e na moni eza na bana mibale misato oyo bazo kata matiti liboso na bango pe na moni eza na ba nzete ebele .

Awa namoni nzete oyo eboti likolo ya mabanga.

Eyawa namoni toza na kati ya ndako moko ya kitoko namoni pe eza na bakiti moko ya kitoko makasi na mwa televizio ya monene liboso na pembeni pe namoni eza na ba mwa mandalala.

Awa namoni eza na bana-basi oyo batelemi na molongo bango nyonso balati ndenge moko. Liboso na bango namoni eza na tata moko oyo azolakisa bango na pembeni namoni eza pe na bato ebele oyo batelemi pembeni eza pe na mwa ndako moko ya monene makasi na nsima na bango na bamotuka oyo etelemi pembeni ya lopango wana

Eyanamoni balakisi biso bafungola ya motuka.

Ee awa na moni ba lakisi biso mwa mutuka moko ya kitoko ya mwindu oyo etelemi liboso ya bandako moko ya kala. Namoni pembeni eza na mwana-mwasi moko oyo atelemi ye moko pembeni ya ndako.

E awa namoni balakisi biso mwa sani oyo eza na biloko ya kolia namoni eza mwa nyama moko balambi kitoko pembeni pe eza na pondu balambi kitoko na mwa pilipili na kati.

Awa namoni pe eza biloko ya koliya namoni mopanzi eza fufu, ndunda sokî eza mbisi sokî nyama namoni Kaka eza biloko ya koliya.

Awa namoni balakisi biso buku oyo eza na histoire ya Mwana mobali amemi mbisi ya monene na mapeka.

Awa na moni ba lakisi biso ba milangi ya masanga oyo ba tie likolo ya mesa, na moni ba komi pe na talo na yango . Na moni awa eza esika oyo bazo tekisa ba milangi ya masanga .

Awa na moni toza na balabala oyo ya monene na pembeni pe namoni eza na ndako moko ya monene ya molai, liboso eza na mwa lopango ya mabende eza na bangonga ya pogwa.

Awa namoni toza nakati yandako moko eza yakitoko makasi nazomona eza namwana mobali moko oyo atelemi na molili simayakiti namoni ndako pe eza polele eza nabangonga yamoi

Awa namoni balakisi biso mwa ngomba moko ya monene ya molai namoni pe eza na ba nzete ebele na bamatiti ebele

Eh awa namoni toza na kati ya ndako moko ya kitoko makasi e namoni awa balakisi biso bakiti moko ya kitoko na mesa na yango e namoni likolo ya mesa batie eloko moko oyo na kati eza na mandalala.

Awa nazomona masangu oyo yako kauka eza pembeni eza neti bawuti kotuta yango.

Eee awa namoni ezanaba mibali na bana basi oyo batelemi nakati ya terre bangonyoso balati ndenge moko eee namoni bazolakisabiso ba médaille bawuti kozuwa

Eya namoni balakisi biso mwa vere moko oyo batie na mesa, eza na mwa eloko ya komela na kati, na pembeni pe namoni ba mwa milangi mibale oyo ekeseni ba langi.

Ee awa namoni balakisi biso mwana mobali moko oyo atelemi liboso ya ndako e namoni alati kitoko makasi babilamba oyo ekokana kasi elongi na ye ezomonana te.

Awa na moni ba lakisi biso ba milangi ébélé oyo eza na kati ya carton, eza ba milangi ya ndenge na ndenge oyo eza na kati, masanga ya talo .

Awa namoni balakisi biso lokolo moko ya sapatu, eza sapatu ya bana mibali

Awa namoni toza na kati ya ndako moko oyo batekisaka biloko ya kolia namoni batieli biso awa bilei oyo babengaka hambourgere.

E awa namoni toza lisusu na balabala e namoni pembeni eza na bandako ebele e namoni pe eza na mwa pancadre moko ya monene oyo balakisi bato oyo basimbani maboko mwana mwasi na mwana mobali na pembeni pe nazomona eza na bamatiti ebele.

awa namoni toza liboso ya ndako moko ya kitoko ya pembe na pembeni namoni eza na bamwa matiti oyo eboti pembeni ya ndako

Awa namoni eza na mwana mobali afandi esika moko alati na biloko ya matoyi bauti kokata ye suki na mandefu kitoko.

E awa na moni balakisi biso kamwa plakete ya kisi oyo batie na se nayebi te soki eza kisi ya nini.

Awa penamoni ezaka na balabala na moni bato bazoleka na bamituka misusu etelemi pembeni ya balabala.

Awa namoni balakisi biso lisusu biloko ya kolia e namoni eza na mwa nyama moko oyo balambi bakalingi e namoni pe na mwa loso na ba biloko mosusu namoni pe eza na ba vere oyo eza na eloko ya komela na kati.

Awa namoni balakisi biso mwa bendele namoni eza bendele oyo eza na balangi misato kasi nayebi te soki eza bendele ya mboka nini

Eh awa na moni ba lakisi biso ba matembele oyo bauti kobuka, e na moni bazo kanga yango eza neti balingi ba kende ko tekisa yango.

Awa na moni lisusu ba lakisi biso kamwa karton moko ya pembe pe na moni eza carton oyo eza na kisi na kati kasi na yebi te soki eza kisi ya bokono nini.

Awa namoni balakisi biso mwana mobali afandi esika oyo ba bongisaka suki namoni bauti kokanga ye suki pe bakati ye suki kitoko makasi.

Eeh awa namoni toza na balabala eeh namoni eza liboso ya bandako eza na mwana mobali moko oyo aza na velo na pembeni ya lopango pe eza na ba bidon mibale.

Awa namoni ba lakisi biso ba milangi ebele ya eleko oyo ba bengi vinaigre oyo batiaka na salade, namoni eza neti eza esika oyo bazo tekisa yango.

Mpe awa namoni toza na kati ya ndako, e namoni awa eza na mbeto moko oyo batandi kitoko makasi eza pe na badra ya pembe na ba kuse ya pembe.

Awa namoni balakisi biso mwa singa munene ya mwinda ya courant

Eya pe na moni balakisi biso ba milangi misato eza neti na kati eza na mafuta ya kopakola na suki.

awa pe namoni balakisi biso mwa bendele e namoni eza bendele oyo eza na balangi ebele kasi nayebi te soki eza bendele ya nini

Awa ezali bongo, elili ya bilenge basi na mibali, batelemi lisanga pona ko kanga foto souvenir sima ya mosala bawuti kosala.

E awa namoni eza na mwana mobali moko oyo azoleka na balabala atindaki brouette na pembeni namoni eza na ndako moko oyo eza na elili ya mwana mobali moko oyo aza neti azalaka soda.

Oyope eza kaka lipapa ya bana basi nde namoni liboso nanga awa

Awa namoni toza nakati ya ndako moko ya munene batata bafandi esika moko Namoni liboso na bango baza na buku na bic eza na ba oyo bazokoma ba susu bafandi.

Eyawa namoni balakisi biso ba kopo ya mafuta ebele oyo eza esika moko namoni eza mafuta yako pakola libota mobimba.

Eya namoni balakisi biso mwa lupango moko ya monene oyo eza na mabende likolo namoni na kati pe eza na ndako moko ya molayi ya monene makasi.

Awa namoni toza liboso ya lopangu moko ya kitoko, namoni likolo eza na ba mabende na kati eza na ndaku moko ya kitoko makasi ya molai.

Eya wanamoni eza na basoda ebele oyo batelemi esika moko balati kitoko makasi e namoni basimbi pe ba bendele eza neti bazozela mokonzi ya mboka

Awa namoni balakisi biso sapato moko ya kitoko pe ya sika ya Bana mibali namoni natiye ba singa pembeni .

Awa namoni balakisi biso mwana-mwasi moko oyo afandi esika oyo bakangaka suki namoni ,bauti kokanga esuki moko ya kitoko makasi.

Awa pe namoni eza na balabala ba mituka ebele ezoleka ndenge emonani eza na ngonga ya pokwa.

Awa namoni toza liboso ya ndako moko ya monene makasi ! Namoni eza ndako ya bulamatari oyo ya polisi. E liboso na ngo, namoni eza na bato ebele oyo batondi liboso ya ndako yango. Na yebite soki bazosala nini.

Eh awa namoni toza liboso ya ndako moko ya monene, namoni liboso ya ndako yango eza na ba tata moko oyo ba telemi na molongo balati ndenge moko na ba misusu oyo batelemi pembeni.

Awa namoni balakisi biso bambuma ebele oya ndenge na ndenge, namoni eza na ba manga eza na bambuma ya orange, eza na bambuma o ya marakuja na babanana, na pembeni pe namoni bati bamilangi oyo eza na biloko ya komela na kati.

awa namoni eza na motu oyo asimbi carto na maboko namoni eza carto oyo eza na mwakisi na kati e namoni eza kisi ya bokono oyo ya malaria ya bana mike

Awa namoni balakisi biso lisusu Bana mibale mibale oyo batelemi pembeni ya ndako namoni eza Bana mibale batombolaka ba mabende namoni eza na ngonga ya pokwa.

Liawa na moni toza na zandu esika bazo tekisa ba biloko ya kolia namoni bazo tekisa ba tomati, bazo tekisa ba matungulu, bazo tekisa pe na ba madesu, oyo batie likolo ya mesa moko ya mabaya.

Awa eza na kati ya ndako oyo eza polele ata eloko moko te eza na kati.

Awa namoni ba lakisi biso tata moko oyo afandi azo bongisa moto, na pembeni namoni eza ba ndaku ebele namoni pe na nsima ba ndako eza na ba nzete ebele.

Awa namoni mwana mobali aza na ndako oyo azosalela sport ya boxe.

E awa namoni balakisi biso lisusu biloko ya kolia namoni mwa nyama moko awa o balambi kitoko makasi na mwa ndunda pembeni namoni na mwa kwanga oyo bakati ndambu ndambu na mwa pilipili.

Eh awa namoni ba lakisi biso mwa motuka moko ya monene makasi oyo ememaka bato ebele, namoni eza motuka moko oyo ya kala makasi namoni eza polele eza na motu moko te oyo aza na kati.

Awa namoni eza na batata oyo batelemi esika moko namoni eza bakonzi ya polisi batelemi bazomikangisa foto liboso ya ndako.

Elenge mobali azali na salon bakati ye suki kitoko makasi.

Awa namoni balakisi biso mwa armoire moko ya kitoko namoni awa eza esika oyo batiyango pembeni na kati ya ndako namoni eza neti bazokotekisa yango.

Awa namoni ndako moko na mosika namoni batata misato bazobima na kati ya ndako yango na mutuka etelemi liboso ya ndako na bamatiti ebele na pembeni.

Ee awa namoni ba matiti eboti pembeni ya lupango

Awa namoni toza nakati ya stade, namoni toza na terrain nabana mibali oyo bazo beta ndembo yamakolo namoni eza na oyo moko afukami.

Eh Awa , namoni toza liboso ya lopango moko ya monene ya kitoko. eh namoni eza lopango eza na ba mabende liboso nango pe eza na ba matiti ebele!..

Awa namoni toza na kati ya ndako oyo eza na ba masanga ebele oyo ya talo namoni eza esika oyo batekisaka yango.

Awa na moni balakisi biso biloko ya kolia na moni eza mbisi ya mai oyo balambi pepesupu, na pembeni pe balambi mwa makemba oyo etela batie yango na sani ya pembe.

Eh awa namoni ba lakisi biso lisusu mwa sapatu moko ya kitoko makasi pe namoni eza ya sika,e eza sapatu oyo ya bana mibali batie yango na se na kati ya ndako.

Awa namoni balakisi biso mwa buku mais buku oyo nayebite soki aza buku ya nini

Awa na moni eza esika oyo ba bombaka ba buku, navmoni eza na ba buku ébélé ya ndenge na ndenge, eza neti eza esika oyo ba tekisaka yango .

Awa namoni eza esika oyo bato baza ebele na bangonga ya butu namoni awa eza na mwana-mwasi moko oyo azoleka amemi mwa molangi na maboko azokende.

Awa namoni moto moko atelemi liboso ya lopango munene eza esika ba mbila bafandaka

Namoni awa balakisi biso bandobo ya sika namoni eza bandobo eza neti eza ya kobombela mai na kati.

Eh awa namoni ba lakisi biso mwa kopo moko ya plastique oyo eza na eloko ya komela na kati, kasi nayebi te soki eza eloko nini batie yango likolo ya mesa.

Eya namoni bana mibale mibale baye kotoka mayi.

ea namoni bana mibale oyo batelemi na stade na tata moko katikati na bango basilisi kobeta

Eawa namoni milangi ebele ebele na moni ya misusu eza mafuta kopakola mosusu eza ba malashi na mosusu eza sabuni ya kosukola maboko.

Sani ya mbele ya pembe batiye bongo nyama ya ngulu ba balinga na kwanga pembeni.

Awa, namoni balakisi biso lisusu mwa karto moko ya kisi. Namoni eza kisi ya maladi oyo epesamaka na ngungi.

Awa namoni ba lakisi biso mwa verre moko oyo eza na eleko ya komela na kati ya malili namoni batia yango likolo ya mesa.

Awa pe namoni balakisi biso mwa carton moko oyo eza nakisi nakati namoni eza kisi oyo epesaka makasi nanzoto

Eee awa namoni balakisi biso mwa kiti moko ya kitoko oyo bauti kobongisa sika, namoni awa eza esika oyo bazobongisa bakiti pe bazotekisa yango.

eawa namoni eza na bato mibale oyo bafandi esika moko na kati ya ndako namoni baza na elokwa komela na maboko oyo balingi bamela kasi bilongi na bango emonani te

Awa namoni toza na kati ya ndaku, namoni bana bafandi esika moko, na tata moko atelemi liboso na bango

Eeh awa namoni eza esika oyo bazobokola ba pigeons namoni baza na kati ya ndako na bango na pembeni namoni eza na bamatiti ebele na banzete ebele.

Awa namoni eza esika oyo bazotekisa ba sac oyo batongi bango moko ya bana basi.

E awa na moni eza na bato oyo baza na kati ya bwato na kati ya mai eza neti bazo lukambisi.

Awa namoni balakisi biso mwa ekeko moko oyo batie na kati ya ndako na bangonga ya butu, namoni eza ekeko ya mobali oyo afandi na mwa kiti ya moke.

Eya pe namoni balakisi biso kamwa carton moko eza na kisi na kati nayebi te soki eza kisi ya nini.

Awa namoni toza na kati ya zamba e namoni awa balakisi biso mwa nzete moko oyo eza na ba matiti ebele, namoni pe eza na bamwa ndeke oyo etelemi na nzete yango.

Awa namoni balakisi biso lisusu mwa karto moko oyo eza na kisi na kati kasi nayebi te soki eza na kisi ya bokono nini.

awa namoni balakisi biso mwa sapato moko oyo ya kitoko namoni eza sapato ya bana-basi batiango na se na kati ya ndako.

Awa namoni ba lakisi biso ba mwa mituka mibale oyo ya sika ya mwindu, namoni etelemi esika moko na nsima nango pe namoni eza na ba matiti ebele.

eya namoni eza bambila oyo bazosalisa moninga na bango eza neti azoki bauti ya ekisi

Awa namoni balakisi biso mwa libulu oyo bato bazotimola e namoni eza neti esika oyo batimolaka bamabanga ya talo neti ba olo, enamoni eza na mwana mobali moko ya telemi amemi mwasaki na ye na mokongo.

Awa namoni lisusu balakisi biso bamanga oyo eteli kitoko makasi batiango na kati ya saani

Awa na moni toza na kati ya zamba ya monene, na moni pe eza na mwa ebale ya monene pe na moni eza na ba nzete ébélé ya milayi na ba matiki ébélé.

Awa namoni toza na balabala namoni eza esika oyo eza na banzete ya milai makasi namoni pe eza na mwa mutuka moko oyo ezoleka na balabala epembeni mpe na moni mwa lupango moko ya mabende.

Namoni awa eza esika oyo bazo tekisa nyama yakotumba na balabala

Eza balabala liboso ya ndako ya pembe, na Maman moko alati maputa , amemi saki naye na maboko azo leka.

Awa namoni balakisi biso mwana mobali oyo azo beta ba mpopage azo sala sport

Awa namoni lisusu balakisi biso kisi oyo ya maladi oyo epesamaka na ngongi maladi ya malaria.

Awa namoni mwana mwasi aotekisa basaki oyo batongi na maputa.

Eh awa namoni ba lakisi biso sapatu moko ya molayi, enamoni eza sapatu ya ba soda.

Awa namoni toza esika moko ya kitoko makasi, pe tomoni ndeko mobali moko alati kitoko makasi

Awa namoni balakisi biso ba sahani moko ya yakitoko eza ba sahani oyo Yako bomba bileyi nakati namoni Awa eza neti bazo tekisa yango.

Awa namoni bana mike ya kelasi eza na bana basi na bana mibali, , ba telemi ya kelasi na bango .

Awa pe namoni toza na balabala moko oyo ya monene, namoni eza na bamituka oyo ezoleka, pembeni pe namoni eza na banzete ebele na mwandako moko ya monene ya molai ya pembe.

Awa namoni eza na mwa motuka moko oyo ya basoda. Namoni ememi pe basoda ebele bazoleka na pembeni namoni eza na bato ebele oyo bafandi esika moko bazotala.

Awa namoni eza esika oyo bati ba milangi ebele na moni na kati ya milangi yango eza na sabuni oyo ya kosokola maboko.

E awa namoni balakisi biso mwa pon moko ya kitoko ya molai oyo eza na kati ya zamba namoni pembeni eza na banzete ebele na bamatiti ebele na mosika pe nazomona bandako.

Eya namoni bana mibali ebele balati ndenge moko liboso ya ndako moko ya monene eza neti eza babeti ya bale.

Awa, namoni eza na tata moko, oyo atelemi pembeni ya ndako. Namoni liboso na ye, eza na bato ebele oyo basimbi bamicrofone bazozela liloba na ye.

Eh awa na moni toza na bala bala moko oyo ya mabele na pembeni na moni eza na mwa ndaku moko ya kala, liboso nango eza na mwa ndaku moko ya monene ya molayi ya kitoko.

Eya wanamoni eza na balabala toza ya liboso ya ndako moko ya molai ya monene na lopango moko ya kitoko makasi oyo bamatiti eboti pembeni na bamandalala.

Eh awa pe namoni bato ebele baza na ndako moko, nayebi te soki bazo sala nini.

Eh awa namoni ba lakisi biso esika moko boye na kati ya ndaku ya mabele e namoni eza neti chez nganga kisi, oyo eza ba biloko na ye oyo asalelaka nango kisi.

Awana moni eza na balabala esika mituka ezoleka namoni pe pembeni eza na mwa zandu, na bato oo bazoleka na balabala.

Eh awa na moni eza esika oyo bazo tonga ndako nano ba silisi te.

Awa namoni eza na motu moko oyo asimbi karton oyo ya biki na maboko liboso na ye namoni eza na mwa tata mosusu oyo afandi pembeni ya mesa oyo eza na babuku.

awana moni pe eza na balabala bamituke ezokende muna mutu azokende esika na ye

Awa namoni toza na kati ya terrain namoni eza na bana mibali oyo bazobeta vole e na nsima na bango namoni eza na mwa nzete moko ya monene makasi.

Eh awa namoni balakisi biso basoda ebele oyo baza esika moko na kati ya zamba enamoni eza neti bazoyekola manduki.

Eh awa namoni ba lakisi biso bana mibale eza na mwana mwasi na mwana mobali, na moni mwana mwasi asimbi telephone na maboko bazo tala eloko oyo eza na téléphone pe bafandi pe pembeni ya ndako.

Awa namoni balakisi biso eza esika oyo basambelaka eza nandako ya Nzambe namoni boto ebele bazo sambela nzambe

Awana namoni toza na balabala, esika ba mituka ezoleka namoni na mopanzi pe eza na bandako pembeni ya balabala nde namoni esika oyo bazobwaka musoto ebele.

Eh awa namoni toza na bala bala e namoni eza na mwa mutuka moko oyo ezo leka na kati kati ya bala bala, pe eza na ba matiti ebele. Na mosika nazo mona ndako moko ya monene, oyo eza neti izine.

Eh awa namoni eza na motuka moko oyo ememi bato ebele bafandi ti na nsima, ezoleka na bala bala na pembeni pe namoni eza na ba nzete ebele neti na zamba.

Awa namoni pe toza liboso ya ndako moko ya kitoko makasi na ba mutuka etelemi liboso ya ndako yango.

na moni lisusu eza biloko ya kolia na moni eza neti nyama oyo balambi kitoko eza na mwa ndunda na kati na bamwa pilipili na pembeni pe na moni eza na mwa kwanga

Namoni awa toza liboso ya ndako moko oyo bazotonga, nano basilisi yango te, namoni pembeni ezala bamatiti ebele ebele etondi.

Awa namoni batu mibale basimbi buku na Mwana mwasi mususu atelemi pembeni alati bilamba ya maputa.

Eh awa namoni eza esika oyo eza na ba mituka ebele etelemi, na moni awa mutuka moko ba fungoli na nsima bazo tia biloko.

Mutuka ya muke etelemi na mopanzi ya ndako. Ezali nde na langi ya pondu ya makasi, na pondu ya pete, langi ya pembe na shokola.

Awa namoni balakisi biso elili ya moto moko yakala namoni na loboko ya mobali asimbi mwa nzete naloboko ya mwasi asimbi mwa eloko mususu namoni alati elamba te likolo atelemi nakati ya matiti.

Ewa namoni toza liboso ya ndako moko ya monene ya pembe eza na logo oyo ya motuka babengaka enamoni eza neti esika oyo batekisaka bamituka ya toyota.

Awa na moni eza na bana-basi ebele oyo baza na molongo balati pe ndenge moko na moni baza na balabala eza neti baza na defile namoni pe bamemi pancadre moko oyo bakomi na kati eglise e kimbangwisteyamoni eza lingomba oyo ya kimbangu baza na kati ya balabala bazosala defile.

Eh awa na moni eza na ba soda mibale oyo ba telemi na kati kati ya bala bala eza moko ya mwasi na mosusu ya mobali, na moni eza neti bazo telemisa motuka.

Awa namoni balakisi mutuka ya munene makisi, mutuka eza ba mituka oyo ememaka zélo bisika oyo bazotonga

Eya wanamoni balakisi biso mwana moke ya mwasi oyo apesi biso mokongo eamoni azolakisa biso ndenge namoni bakangi esuki kitoko makasi.

Eh awa namoni ba lakisi biso na kati ya motuka, oyo moto aza na kati te.

Eh awa na moni toza pembeni ya ebale, ebale monene makasi na moni motu moko azo sukola na kati ya ebale.

E awa namoni bana mibale oyo baza esika moko eza neti ba betaka baskete.

Awa namoni eza na batata ebele oyo bazoleka na balabala namoni eza na tata moko ya mondele na bamisusu balandi bango na nsima namoni pe eza na mwa soda oyo aza nsima na bango.

Awa namoni toza liboso ya ndako moko yakitoko namoni eza esika oyo babongaka ba mbongo namoni pe mwa mutuka moko etelemi liboso yandakongo

Ea na moni toza na balabala moko ya mabele oyo eza pembeni ya bandako na moni eza na bato pe oyo ba zoleka eza neti mwa mbula euti kobeta.

Ehh na moni toza liboso ndagu Moko ya Kitoko kiza Eloko bakomi boîte de nuit

Awa namoni eza biloko ya kolia ,namoni nyama ya ko kalinga na kwanga pembeni.

Awa namoni toza pembeni ya mwa mai moko oyo eza na katikati ya zamba pe namoni pembeni eza na banzete ebele na bamatiti ebele namoni awa pe eza na mwa nzete ya mbila.

E Awa namoni toza libiso ya ndaku Moko ya Kitoko makasi pembeni mango pe na moni ba mituka

Awa na moni eza esika oyo bazotekisa ba mafuta ya kopakola ya bana-basi, na ya bana mike na moni eza pena basabuni oyo ya kosokola nzoto.

Awa namoni eza na mwana-mwasi moko ya mundele , namoni apesi biso mokongo aza esika oyo babongisaka suki na moni awa azolakisa biso ndenge bakangi ye suki kitoko makasi.

Awa namoni toza liboso ya ndako moko ya monene ya molai e namoni pe eza na mwa lopango oyo ya mabende e namoni eza ndako ya mbulamatali.

Ee awa namoni ba lakisi biso ba mbuma oyo eteli ba mbuma ya orange.

Awa namoni lisusu balakisi biso mwa buku moko oye eza naba lisituale ébélé

ea namoni motu moko alakisi biso mwa molangi namoni eza molangi oyo eza na putulu ya kopakola na nzoto

Eawa namoni eza esikoyo bato bafandi ebele eza na ba tata na basi ebele namoni baza na ba sani ya mbele na maboko nayebi te soki balingi basala nini.

Awa namoni balakisi biso ba kopo na ba milangi oyo, namoni eza na kati ba mafuta ya kopakola bana-basi, mosusu eza na putulu ya kopakola na nzoto, na mosusu eza ya kopakola na suki.

Eh awa namoni balakisi biso ba milangi moko ya mike misato oyo batie likolo ya bakopo misato ya ndenge moko namoni eza na kati eloko oyo ya mwindu batiaka na suki po suki ekoma mwindu makasi.

Awa namoni balakisi biso esika oyo matiti eboti likolo ya mabanga namoni eza pembeni ya ndako ya kala ya pembe.

Awa na moni balakisi biso lisusu mwa buku oyo eza na lisitwale ya mwana-mobali oyo azokende na kati ya ebale na butu.

Awa na moni ba lakisi biso lisusu mutu moko oyo a simbi mwa carton na maboko, na moni eza carton oyo eza na kisi na kati kasi na yebi te soki eza kisi ya maladie nini .

E awa na moni toza na kati ya ndako moko ya monene na moni eza na bato ebele oyo ba fandi e liboso na moni ba tieli biso mwa lince-voie likolo ya mesa.

Awa, namoni eza na motu moko oyo asimbi karto ya kisi na maboko; azolakisa biso kisi yango. Kasi, nayebi te soki eza kisi ya nini.

e awa na moni balakisi biso mwa ekeko moko ya motu oyo ya kala oyo azalaka sango na lingomba ya katolika

Eh awa na moni toza liboso ya lopango moko ya monene oyo eza pembeni ya balabala namoni na kati ya lopango yango eza na banzete ebele e namoni eza esika oyo babengaka na monoko ya lopoto baare esika oyo bazotekisa masanga.

Awa na moni mwa makaku asimbi Mwana naye na maboko eza neti Mwana naye akufi namoni makaku yango azo lela.

Awa namoni eza bana mibale, misatu oyo balati ndenge moko namoni basimbi ba bendele na maboko eza bana mibale oyo babetaka ndembo ya makolo na sima na bango namoni eza ba misusu pe balandi bazolanda, bango namoni bazosala defile na kati ya stade.

Eya azomona na mosika mwa zando moko oyo esika bazotekisa ba biloko ebele, namoni pe eza na mwa nzete moko ya monene makasi na bato pe bazoleka azokende kosomba biloko.

Awa na moni balakisi biso mwa koba e na moni eza koba oyo ekoli etelemi esika moko ezotala.

Awa namoni , toza liboso ya ndaku moko oyo ba bandaki kotonga nanu basilisa yango te ,namoni liboso ya ndaku yango eza na bana mibale oyo batelemi wana na ba mabanga ebele oyo eza liboso ya ndaku yango na ba matiti.

Awa namoni eza esika oyo bazo tekisa ba kiti ya sika makasi na ba mesa nayango.

Awa na moni toza na balabala, ba nyama, na ba mbwa bakangi bango basinga na kingo.

Awa namoni Mwana mobali moko atelemi eza neti azo tangisa n'a Mwana mwasi atelemi pembeni naye.

Eh awa namoni ba lakisi biso lisusu mwa buku, eeh namoni kaka eza buku oyo ya kotangisa bana mike bana ya kilasi.

Ehhh Awa ñamoni eza Esika bazotekisa Biloko yakolia Oyo bakangi baba sashe

Awa namoni balakisi biso mwa buku mokoboye eza buku oyo eza nalisitwale ya banyama oyo babenga dinozord

Awa na moni balakisi biso bakarto ebele oyo ya biki atia yango esika moko na moni awa eza esika oyo bazotakisa babiki. awa

Eya namoni mwana mwasi moko azolakisa biso ndenge bakangi ye suki namoni pe alati ba biloko ya matoyi ya kitoko aza pe kitoko makasi

Awa namoni eza na kati ya zandu moko ya minene makasi namoni bazo tekisa ba mbuma ya ndenge na ndenge pe namoni pena ba mama oyo bafandi na kati ya zandu yango bazo tekisa.

Eya na moni balakisi biso mwa carton moko oyo eza na kisi na kati namoni eza kisi oyo ya kotia na zolo ya bato mikolo.

Awa namoni eza na balabala ee pembeni namoni eza station oyo etekisaka mafuta batiyaka na mutuka namoni eza neti mbula ewuti kobeta ezanabangonga yapokwa

e awa namoni balakisi biso mwana mwasi moko oyo atelemi na mwana mobali pembeni ya ndako namoni bazokangisa foto mwana-mwasi namoni akangi suki moko ya kitoko makasi aza pe kitoko alati pe mwa eloko na kingo

Awa pe namoni mutuka yamunene etelemi esika moko

Awa namoni balakisi biso mwa mutuka moko ya monene namoni eza bamutuka oyo ememaka babiloko ebele etelemi esika moko.

Na moni awa eza kaka na bala bala, ba mituka ebele ezo kende.

Awa na moni toza na kati ya zamba moko ya monene namoni awa eza esika oyo bazobuka banzete pe na kokata yango ndambu ndambu.

Awa, namoni eza buku oyo ba zotangisa lisitwale ya ndeke !

Awa namoni eza esika oyo batié ba kiti ébélé, libanda, eza na nganda, esika oyo batekisaka biloko ya komela

Awa namoni eza na bandeke mibale moko efandi na kati ya zele mosusu ,atelemi likolo ya zele na kati ya zamba.

Eh awa na moni ba lakisi biso bana mike mibale ya basi, ebango nyonso baza na ba suki ebele e namoni ba simbi ba buku na maboko bazo tanga.

Eh awa namoni toza na bala bala ya monene namoni tata moko atelemi awa na ba mituka mosusu ezo leka, na pembeni mpe namoni eza na ba matiti ebele na ba nzete ebele.

Awa na moni balakisi biso biloko ya kolia na moni eza mwa nyama moko oyo batungi kitoko bati bamwa matungulu na kati na pembeni namoni pe eza na kwanga oyo bakati ndambu ndambu na mwa pilipidi pembeni.

Eee awa namoni balakisibiso mwa sac oyo eza nafufu yamasangu nakati ee namoni eza fufu babongisi kitoko makasi

Awa namoni mwa elanga oyo baloli matembele .

Awa na moni bato bafandi pena bazomela masanga eza neti baza na feti.

Awa na moni eza moto oyo azol akisa biso montre .

Awa namoni toza esika moko oyo eza na mabanga ya ebele, na pembeni na moni eza na bato ebele oyo ba telemi liboso ya ndako moko oyo esili nanu te nayebi te soki bazo tala nini.

Eya awa na moni eza na mwana mobali moko oyo aza esika oyo babongisaka suki. Eyna moni azolakisa biso ndenge bauti kokata ye suki kitoko makasi.

Eh Awa liboso na ngai nazo mona mwa ndaku moko, na moni bakangi yango kasi likolo bakomi na monoko ya lopoto ke eza Cabinet de conseil juridique et fiscale.

Awa na moni balakisi biso mwa karto moko ya sabuni oyo ya kala, eza sabuni oyo babandaki kobenga mekako, ezalaki sabuni ya kosokola nzoto.

Eyawa na moni eza na tata moko ya monene makasi afandi e namoni liboso na ye eza na motere ya motuka e na moni aza neti azo bongisa yango.

Ee awa namoni eza na motuka oyo ya ba polisien e namoni ememi ba polisien ebele na sima bango nyonso baza na manduki na maboko eza neti bakei mosala.

Namoni balakisi biso ekeko namoni eza ekeko ya motu moko ya kala eza neti azalaka mokonzi.

Eawa namoni balakisi biso bana mibali ebele oyo balati ndenge moko namoni bazoleka liboso ya ndako moko ya monene ya molai ya kitoko makasi.

Eee awa namoni eza esika oyo bazotekisa babilamba yakolata ya banabasi yaa ndenge na ndenge

Awa na moni eza buku oy,o elakisi biso ndenge ebana bazosakana.

Awa namoni balakisi biso mwa sapato yakonzuluka yabana mibali.

Eya pe namoni bazolakisa biso kisi, eza kisi oyo epesaka makasi na nzoto.

Awa namoni balakisi biso matungulu ya minene bati yango esika moko eza neti balingi balamba yango.

Awa namoni eza esika oyo train etelemaka namoni pembeni eza na bato ebele bazozela na mosika pe namoni eza na bandako, ebele na banzete ebele namoni pe na nsima mwa ngomba moko ya molai.

Awa namoni ba lakisi biso esika oyo bazotekisa ba singa ya kingo ya loboko na biloko ya matoyi oyo ya bana basi ya talo makasi.

Awa nazomona sapato moko ya molai ekozala kaka ya bana basi

Ee awa namoni toza na bala bala moko ya mabele namoni pembeni eza na mwa ndako moko ya monene ya molai makasi, liboso na yango pe namoni eza na bato oyo ba fandi.

Eh awa na moni eza na matiti ebele oyo eza esika moko, e namoni awa eza bisika oyo ba lonaka ba matiti oyo ya kotia ba liboso ya ndako.

Eee awa namoni balakisibiso mwa lokolo ya sapatu eee namoni eza lokoloyasapato oyo yabana mibali eee namoni batiyango nase nakati yandaku

Eawa na moni balakisi biso ba singa ya loboko ebele ya ndenge na ndenge.

Ee awa namoni toza na bala bala moko ya monene na moni eza na ba mituka oyo ezoleka na pembene ya bala bala namoni eza na ba mituka misusu oyo etelemi na bato oyo bazo tekisa ba biloko liboso ya ba ndako.

Awa namoni ba lakisi biso mwana moke oyo ya mobali namoni afandi na se na kati ya ndako, na maboko na ye namoni asimbi ba maneti alati pe mwa singa ya loboko namoni awa eza na ndako.

Awa namoni toza liboso ya lopango moko boye oyo na kati eza na ndako moko ya monene ya molai namoni liboso ya ndako eza na bato moko oyo bafandi wana.

Eyawa namoni bana mibale oyo batelemi na kati ya stade na terrain na moni mpe bato batondi ebele na stade balingi babeta bale.

Awa namoni toa pembeni ya bala bala na moni eza na ba matiti oyo bakati kitoko makasi.

e awa namoni balakisi biso mwa frigo oyo eza polele ena moni na kati eamolangi moko kaka eza nete eza molangi ya coka cola

Pe awa namoni balakisi biso biloko ya kolia namoni eza fufu ya masangu batie na saani pembeni pe na moni mwa ndunda moko balambi kitoko na madesu.

awa na moni balakisi biso mwana-mwasi moko ya pembe ya kitoko bakangi ye basuki oyo esali neti banioka na motu atelemi pembeni ya ndako

Eh awa namoni eza na mwana-mokeo ya mwasi eafandi na ndako oyo babongisaka suki e namoni awa bauti kokanga emwa suki kitoko.

Eh awa namoni toza na kati ya bala bala esika ba mituka ebele ezoleka, namoni eza na mwa mutuka moko ya monene makasi oyo ememi ba biloko ebele. Namoni eza pe na motu moko oyo afandi likolo ya ba biloko yango, eh namoni pe eza na mwa mutuka moko ya moke ya pembe yango pe ememi ba biloko ebele na sima.

Eye awa namoni balakisi biso mwa mutuka moko ya monene telemi esika moko eza ba mituka oyo ememaka essense oyo batiaka na kati ya ba mituka.

Awa namoni toza na balabala na moni eza na mwasi moko oyo atelemi liboso ya mwa botique oyo bazotekisa bainite ya telephone.

E awa namoni balakisi biso mwa motuka moko ya mwindu ya kitoko ya sika etelemi esika moko na moni pembeni eza na ba nzete oyo eza na ba matiti te na mosika pe nazomona mwa ndako na ba mituka ebele.

Awa namoni mwana mwasi moko alati kitoko atelemi amami sac naye namapeka

eya na moni balakisi biso buku oyo eza na lisitwale ya mwana-mwasi moko boye

Awa namoni toza liboso ya lopango moko ya kitoko namoni eza na ba singa ebele likolo ya lopango na kati pe eza na mwa ndako moko ya kitoko ya pembe libanda namoni eza na ba mwa matiti oyo eboti pembeni ya lopango.

Ehh namini MWA libata misatu Moko ateli na MWA mosusu batelemi nase

Awa pe namoni bana baza na kelasi bazotanga.

Ee na moni ba lakisi biso mwa punda moko oyo azo leka na kati ya zamba monene eza na ba nzete ebele ya minene makasi.

Ee awa namoni toza na balabala liboso yandako moko yamunene mutu moko azoleka na mutuka moko etelemi pembeni

Awa namoni balakisi biso mwana mobali moko oyo atelemi na katikati ya terrein ya baskete e namoni asimbi mwa kupe na maboko.

eyawa na moni pe balakisi biso biloko ya kolia na moni eza mbisi oyo balambi kitoko na ndunda na moni eza na mwa pilipide na kati batia yango na sane ya pembe

Awa namoni balakisi biso elembo oyo ya levise namoni eza elembo oyo batiaka na bilamba na bapantalo na ba triko ya kolata na ba ekoti biloko ya kolata ya ndenge na ndenge

Awa namoni balakisi biso lisusu mwa buku moko namoni eza buku oyo ya kolakisa bana mike bana kelasi monoko oyo ya anglais.

Awa na moni eza na mwana mobali moko oyo atelemi e namoni akangi miso alati mwa shémise moko ya kitoko oyo batongi na maputa.

Eh namoni awa ba lakisi biso mwa syntetizere moko oyo ya monene makasi,e namoni eza synte oyo ya ko beta miziki eza pe na singa nango na microfone nango.

Swa namoni balakisi biso mwa lupango moko ya kitoko makasi namoni na kati pe eza na ndako moko ya kitoko makasi ya pembe liboso namoni eza na mwa balabala ya mabele.

Awa namoni balakisi biso balabala moko oyo eza nakati kati ya zamba namoni balabala ya ngo esi ekatani namoni ba matiti esi ekauki

Awa namoni eza na basoda ebele oyo baza na kati ya zamba bazokende e namoni bango tu bamemi bamanduki na maboko eza neti bakei bitumba.

Awa namoni balakisi biso ndeke ya kitoko kasi mutu naye ezo monana te nayebi te soki eza ndeke nini.

E awa na moni toza pembeni ya balabala moko ya monene, emonani na mosika eza na mwa motuka moko ya monene oyo ezoleka na balabala. Na pembeni na moni eza na ba matiti ebele, na ba nzete ebele. Na moni pe awa, eza na mwa pancarte monene oyo ya MTN.

Mais Awa pe na moni bato ebele batelemi esika moko eza neti eza na zando place bazotekisa eloko moko boye

Awa namoni balakisi biso mwa armoir emoko ya kitoko namoni batia yango na ndako namoni eza neti esika oyo babongisaka yango pe na kotekisa yango.

Awa namoni ba lakisi biso ntaba oyo ya zamba e namoni afandi na kati ya zamba pembeni na ye eza na mwa nzete moko ya monene na ba matiti pembeni.

Eye awa na moni eza na mwana mwasi moko oyo atelemi, eyasimbi mwasaki na maboko na moni na nsima na ye basali mwa decoration eza neti baza na mwa feti.

Eh Awa ! namoni , lisusu balakisi biso ka mwa étagère, moko ya kitoko ! ya pembe oyo bawuti kobongisa sika , eh namoni ! Awa eza esika ! oyo bazobongisa bakiti pe, na kotekisa yango .

Awa namoni eza na ba sango ebele batelemi namoni eza ba sango oyo ya lingomba katolika baza na kati ya ndako ya nzambe.

Awa namoni balakisi biso lisusu mwa bendele, namoni eza bendele oyo eza na balangi ebele kasi nayebi te soki eza bendele ya mboka nini.

Eya wanamoni eza biloko ya kolia namoni bato bazoya kozwa biloko ya kolia ya ndenge na ndenge.

Pe awa namoni ba lakisi biso ba biloko ya kolia namoni eza masangu oyo ba tokisi, na masangu oyo ba tumbi, pembeni pe namoni eza na ba mwa nguba, oyo ba tokisi na ba safu oyo ba tokisi.

Awa namoni eza ba soda ebele oyo batelemi esika moko na balabala namoni eza na tata mosusu atelemi liboso na bango alati teni civile eza neti mokonzi na bango.

Mawa namoni balakisi biso lisusu biloko ya koliya namoni eza ba Safu, ndunda, mbinzo nakati pe pilipili pembeni.

Awa namoni balakisi biso mwa sapatu moko ya kitoko ya sika namoni eza sapatu oyo ya bana mibali batiango na se na kati ya ndako.

Eeh awa namoni bana mibali ebele bafandi esika moko ,namoni moko aza na kopo azomela ,mosusu aza na molangi oyo soki eza na nini na kati na yebi te ?.

Awa namoni lisusu balakisi biso biloko yakolia namoni eza na mwa mbisi moko oyo batombi kitoko na mwa kwanga pembeni namoni pe eza na ramwa sani oyo eza na madesu na mwa pilipili na kati.

Eee awa namoni balakisibiso mwa mutuka moko ya pembe oyo namonoko yalopoto babengakayango double cabine ee namoni etelemi esikamoko eza mutuka moko yasika ya pembe

Awa namoni mwa mutuka moko ya Rava oyo etelemi esika mokoboye bazo sukula yango na pembeni pe namoni eza namwa ndako na banzete ebele pembeni

Eawa namoni balakisi biso ba plakete oyo ya kisi enamoni batie yango esika moko kasi nayebi te soki eza bakisi ya bokono nini.

Awa namoni maman moko afandi na bana mibali batelemi pembeni naye azoloba liloba.

eawa namoni toza na kati ya bilanga moko ya monene e namoni eza bilanga oyo ya nzete yambiaeawa namoni balakisi biso mwa mbila oyo bauti kobuka sika